Ame aɖewole abo ƒoƒe. wodo awu ʋi kple takpui yibɔe. Eɖɔ legbe aɖe tu aboƒeƒea la me. Ame aɖewo nɔ anyi ɖe zikpui dzi eye ame ɖeka hã tɔ ɖe atsi aɖe u do awu gbemumu.

Ɖetugbi woamene le xɔxɔnu he ɖo nukomo, ɖeka le nuɖugba ɖe asi ele asi hã ɖuɖɔ eye ɖeka mamle la le wo megbe vɔ eƒe mo me dzedzem tututu o.

Ame aɖewo le ŋɔnudrɔƒe. Ŋɔnudrɔla nɔ anyi ɖe zikpui me hedze ŋgɔ ame mamleawo edo awu yibɔe ke ame aɖewo hã nɔ anyi kpaŋgɔ ŋɔnudrɔla gbale ʋi le kplɔ dzi na wo. A ame aɖewo hã nɔ anyi ɖe emia kpa dzi.

Yevu nyɔnu aɖe le tsitre le dzodoƒi edo talegbe dzi eye wodo awu gbemumu. Le egli ŋtsi la, wo ko detsiƒogatsi kple tsinokapu kɔ gu glia le. Eglia le ʋie.

Fɔkpatɔ ɖe ɖo fɔkpa si eye fɔkpa nɔnɔmetate vovovowo wole edzi. Fɔkpa ɖi abe fie fɔkpa ene, nɔn ɔmetate abe enyi, eɖewo le abe seƒoƒo, eɖewo to Ghana flag be kɔla.

Ŋutsu aɖe kple ɖevi aɖe wo le kplɔ ŋutsi le nu ɖum. Ɖevia ke nuɖuɖu kɔ de nume na ŋutsusa eye ŋutsua xɔ le ɖuɖuɖm. Agbawo le kplɔ dzi fuu nuɖuɖuwo le eme. Yevubolo kple salada gatsi, tukpaviwo woku tsi le eme.

Ɖetugbivi aɖewo le efli ve me. Wodo dzonu eye wota avɔ ɖe akɔ. Eve si le ŋgɔ la do avɔ gbemumu eye mamleawo ta av aŋtsiɖiɖi.

Amewo ku woƒe gagba kple woƒe galɔni woe ɖo efli hele etsi dzim. Nyɔnu aɖe le tsitre le tsi kum le galɔn aɖe me kɔkɔm ɖe enuawo me yee ɖeka aɖe hã bɔbɔ le eƒe galɔn ɖe asi. Nyɔnu bubu aɖe ku tsi ɖe ta dzo yina.

Yevuwo le ʋu aɖe me le avaɖe me, atsiglinyi gã ɔmeve le ave la me, ɖeka le ʋu la ƒe ŋgɔ eyɛ ɖeka hã le ʋula ƒe megbe

Yevuvi sia le anyigba le modzaka ɖem kple eƒe fefenuwoe sike nye kɛtɛkɛ le gakpo dzi le emegbe la kusi aɖe le efima eye avɔ ɖe le eme

dɔwɔla eveaɖewo le dɔwɔƒe wodó dɔwɔwu eye woɖó kuku yi ameɖeka bɔbɔ le dɔwɔm le gakpoaɖe nu eye ɖeka latsitsre hele dɔwɔm le gakpo bubuaɖe nu

Ŋutsu ametsitsi aɖe le dɔgoeme le dɔwɔm le gakpoviwo ŋu, etsi tukpa le egbɔ eye eŋu me battery hã le egbɔ, ɖevi womene le ekpɔm, ɖeka le tsitre, ɖeka le kloŋu eye ɖeka eye ɖeka nɔ anyi eye ɖeka bɔbɔ ɖe egbɔ, metsitsi aɖewo le wo megbe le tsitre le dɔwɔla kpɔm

Ŋutsu aɖe ble taku dzi edo awu yibɔ eye woɖo ego ɖe asi ele kɔmɔdisi wɔm. Nyɔnu aɖe kple ɖevi aɖe le ewoŋgɔ wo le nu kom eye le e ʋe ɖum. Ɖevia do awu ʋi eye nyɔnua do awu legbe dzi.

Exɔ ʋɛ̃ aɖe me enye si, zikpuiwo le me, zikpuiawo be kɔla le abe afi ene, ekplɔ lɔbɔe aɖe le dome. Kplɔa le abe ahuhɔe ene eye seƒoƒo ti le ekplɔ la godo.

Dɔwɔla aɖewo wo le egui dzi aɖe me. Wodo awu blɔ eye woɖo kuku ʋi le dziɖegbekaɖi ƒe ati aɖe ŋuti. Wo le dɔ wɔm le eka ŋu. Eka aɖewo le dzie, eɖewo le aŋtsiɖiɖi, eɖewo gbemumu.

dɔwɔlawo le xɔ gã ɖe me ego gã lɔbɔ etɔ̃ le xɔla me eye woli atsrɔkpi ɖe ego ɖeka ŋu dɔwɔlawo wodó eŋu ye wose ŋuwo ɖe ali keŋ eɖewo ɖó kukj

Gakpɔmenɔla aɖe do awu dzi dzi kple anyi sia eye ɖeka hã do talegbe dzi ye wodo awu ʋi ɖe edzi. Ele exa le nu kplɔm. Kpovitɔwo va yina wodo woƒe awu yibɔe eye woɖo kuku la wo le kpo ɖe asi.

Ɖevi woame etɔ̃ kple nyɔnu metsitsi ɖeka wole teƒe aɖe edɔ wɔm le seƒoƒo tsi aɖe me le ego ʋɛ̃ aɖe me. Eke le ego la me, seƒoƒo aŋutiɖiɖi kple dzɛ̃tɔwo siaa. Nyɔnu tsitsitɔ do asiwui.

ŋutsu wɔmetɔ̃ wó dɔwɔm le teƒe aɖe wodó awu legbe eye wóƒe abɔwo le legbe wodó asiwui eye woɖó kuku yi wó dɔwɔm le gaxɔ aɖe ŋu

Ɖakpala ɖe ɖo kuku eye woɖɔ tsitsiŋku. Woza ɖakpɔmɔ le ɖa kom na ŋutsu aɖe nɔ anyi edze ŋgɔ ahuhɔe si ke le ɖakpala ƒe xɔ me.

Ŋutsuvi aɖewo le tɔsisi aɖe tio wole tɔkpo ɖe asi eye wode tɔkpo la tɔ la me. Woame eve lé tɔkpo ʋe eye ɖeka lé tɔkpo blɔƒe amadede mei.

Ɖevi wome etɔ̃ kple nyɔnu metsitsi wome eve wotɔ ɖe ati aɖe ŋu le amidzeƒe ƒe ŋgɔ. Eŋu gbemumu kple eŋu ʋi le wo megbe eye le wo ŋgɔ la, mototɔ ɖe le emɔ dzi va yina.

Ɖevi aɖewo wokpla yevu nyɔnu ɖe le exɔ ɖe ƒe ŋgɔ. Yevu nyɔnua do awu ʋi eye wodo tsitsiŋkui yibɔe eye ɖevi ŋutsuvitɔ la ɖo asi agla le fi bubu kpɔm.

Yevu nyɔnu aɖe kple sukuviwo wo le sukuxɔme le sukukplɔ ŋuti. Nuŋlɔkpe la le megbe na wo eye woŋlɔ nanewo ɖe edzi. Ŋutsu aɖe do awu dzi eɖo kuku le mɔnu le wo kpɔm.

Ŋutsuvi ɖevi woame andre wonɔ anyi ɖe ati aɖe dzi lle teƒea ɖe. Wɔme tɔ̃ deme gli eye ɖeka bɔbɔ lé yewo ekk eƒe klo. Kotoku ʋi kple yibɔe le anyigba eye gbeɖuɖɔ hã le anyigba le wo gbɔ.

Ŋu geɖewo fia le teƒe sia, agbadɔ ɖe hã fiã. Xɔ mefiã petɛ o. Dzudzɔ dodom le agbadɔ aɖe te. Ati le teƒe sia. Mɔ to teƒe ma ye ŋuwo va yiyim le mɔ godo la, ame aɖewo tɔ le nu kpɔm.

Yevunyɔnu woame etɔ̃ wole agble aɖe me le dɔ wɔm le seƒoƒoti aɖewo ŋu le ego aɖe me. Ave dama ɖe le wo megbe eye xixea me le fitaa.

Ŋutsu aɖe do awu yibɔe le aƒe aɖe ƒe ŋgɔ eɖo sola panel ɖe anyigba. Eŋu ƒe batri le egbɔ xexeame kɔ ŋdɔ ŋuŋum.

Yevu ŋutsuwo kple yevu nyɔnuwo ƒoƒu ɖe teƒe aɖe. Atsi le wo megbe. Ame atɔ nɔ anyi ɖe zikpui dzi. Nyɔnu wɔme etɔ̃, ŋutsu wɔme eve eye ŋutsu aɖe dze klo ɖe nyɔnu aɖe. amekukuɖaka le ŋgɔ na wo.

ɖetugbi evaɖewo ɖó atikutsetsi ƒa si dzamatre aŋutsi atɔtɔ atadi tomatoes la gba dzi nawo

Ɖetugbi eve aɖewo le exɔ aɖe me. Ɖeka ko avɔ ble ta eye wo le gbalego ɖe asi ke ŋgɔgbetɔla ɖo fia kuku eye wodo yo ɖusi bɔ ɖe dzi eye ŋutsuvi aɖe le megbe nɛ do yo ɖusibɔ ɖe asi.

Ameha aɖewoe ƒoƒu ɖe sola panel ŋu. wodo awu dzi eye awu blɔ le kkɔtome na wo. Wo le asi na wo nɔewo eye wodo asi ɖe dzi. Wo le gota atsi aɖe le teƒea eye xexeame kɔ.

Avɔdzrala ɖe ɖo avɔ dama vovovowo asi. Kete hã le eme. Nudzrala deme eƒe avɔwo eye woɖo nukom le agba gbɔe.

Ŋtsu woame andre wole teƒe aɖe. Ame aɖewo le tsitre. Ame aɖewo nɔnyi. Ame etɔ̃ do dɔgoe eye ametɔ̃ do kuku aŋutsiɖiɖi. Wole dɔ wɔm le solar panel dzi. Aƒe aɖe hã le afi ma.

Afɔku aɖe dzɔ, gasɔ le anyigba moto le anyigba. Nyɔnu aɖe nɔ nyi ɖe anyigba lé ɖevi aɖe ɖe asi hele avi fam. Sukuvi eve aɖewo wokpla woƒe bagi hele asi fiam dziɖegbekaɖi ƒe ka la.

Ameha aɖewo le dodom le mɔsk xɔ me, wotso gbedolaƒe, ŋutsuwo do awu legbe ye geɖewo ɖo kuku ɖe dzi, nyɔnuwo ko avɔ tsyɔ eta. Eŋu ɔme eve le mɔsk la ƒe ŋgɔ.

Sɔhe woame ene va ƒuta kple esɔ, ɖekakpui la le awu ʋɛ̃ kple takpui yibɔe me le sɔ la kplɔm. eye ɖetugbuivi eve wole sɔ la dzi. Nyɔnuvi mamlɛtɔ la le sɔ la ƒe megbe.

Afɔku aɖe dzɔ. Ŋu dzɛ̃ aɖe tu eŋu ʋia aɖe ɖe eme eye ŋu ʋia do le mɔ dzi va dze gakpo ɖe dzi. Ame aɖe tsi atsitre ɖe mɔto eye ame aɖe do awu blɔ ɖaa le mɔ tsom.

Ɖevi ŋutsu adzre wonɔ anyi ɖe atsi aɖe dzi, wome etɔ̃ ɖeme gli eye womeve nɔa nyi de asi ɖe klo dzi, ɖeka bɔbɔ, kotoku ʋi kple yibɔ le wo ŋgɔ

Ɖekadzɛ aɖewo wɔ tokpotoo le ʋe ɖum le atsia ɖe te eye wobla nu ʋi kple aŋtsi ɖiɖi ɖe ali, wote avɔ abe kete ene eye wosa nu ɖe afɔ.

dɔyɔƒe aɖe le agbadɔ aɖe te eye le dɔyɔƒea la nyɔnuwo le tsitre woko wo viwo ɖe abɔta. Le wo ŋgɔ la ekplɔ aɖe li gbaledzigla wɔme eve. Nyɔnu ɖeka ŋutsu ɖeka wo asi dem agbalea me na wo.

biglã ɔmetɔ̃ aɖe le kpeɖom ɖe amaɖe ƒe xɔ mɔnu ameve do awu blɔ eye woɖó kuku gbaŋtɔ la ɖo asiwuie ke tɔtɔlia ɖo awu yi eye woɖó kuku aŋtsiɖiɖi